information ji par ce hay ɗo to biyaten ngakkere ndiyam haaɓere ndiyam minen yontere foof yontere minen ɓeeta ndiyam poste uji ɗi namdoto bala couleur Boyguel Dianke poste uji ɗi foof no jogui hen he heɓirta ndiyam donc haade min neldude rapport yontere foof yontere min mbaɗa ko tooɓi ko min mine baɗi ha gassi min kirtidina ɗam e rawane en bar si a ƴetti han hande wona que le 6 hande ko balɗe jeegom donc balɗe jeegom ko wonno rawane fuɗɗi ha ari balɗe jeegom nde ɗo yontere ɗo minen ƴettuno ɗum nde yontere ha balɗe jeegoɗo min ƴetti han lin kittidira et est ce que rawane henna walla ko hikka on ɓuuri tobde donc toujours minen gandi est ce que ndiyam ngakki a watɗum ko be ndemoɓeɓe ɗaɓɓa hen information hoto ɓe ɗaɓɓata iformation ɗo cuuɗi ɗo lamde information <smacks lips> keewani e département he ko duula goto ɗum woni département o nder commune ɗo ɗum woni oɗo service agriculture eyyi

wallay eyyi no biruɗani e Tamsir e cikkumi tan bon ha hande tan biɗen gandi <hesitation> so yimɓeɓe nani <hesitation> bon kala mo ganda hoorema heeɓi caɗele

wallay

ko noon min numéro am ko jeeɗiɗi jeeɗiɗi jeeɗiɗiji tati jomum waɗa jeenayyi waɗa jooyi watta jeeɗiɗi waɗa jeenayyi waɗa jeegoji ɗiɗi a on ko orange wodi expresso kala on ko jeeɗiɗi on jomum waɗa zéro waɗa on suman jeetatiji ɗiɗi jeetatiji ɗiɗi waɗa tati waɗa jeeɗiɗi encore waɗa zéro waɗa on suman jeenayyiji ɗiɗi eyyi haysigo tigo jomum yiiɗi biɗa wawi ɗum tottude tigo eyyo

jeegom wallay

3

e jeenayyi wallahi

wallahi

namni kon noon tigui min ɓen ko biyammi ɗumen dal deema ɗi wayno ñawdugo safrugol ni si a yeehi a ɓangi ordonnance ordonnance o be ganda hono ñamirte ayi aw ko noon kay wayi e deemal he sa ƴetti awdi awdi ndi ne wodi awɗele ɗe gandanta na mbawe awde to nder <smacks lips> ɗi mbawe awde dow ɗi wadi goɗɗe ko to ndiyam ngakkata joni si a ƴetti awdi ndi gandanta ɗo ɗo wawa awede ko be ɗo ndiyam wonta <smacks lips> si a awa ɗo ndiyam ngakkata ma sakka walla wattu ndiyam yaahi foof ma hebhen caɗele ayi ɗon no tawa en min ko kaldumi ɗum par :ce que premiére fois min ko gaarmi ɗo ko ɓuuri kam wadde memi kam he ɓerde ko département Goudiri o foof no hed no footi ɗo ni mi yi ani ɗo suudu cottedu awdi taw wona magasin o min yi ani ɗo suudu cottedu kadi <hesitation> lekkele no pharmacie en ni alors ko foti wonde ɗo jonnon Allah waɗi ma sakka ko heddi kam ko ho ndeemoɓeɓe gandina faaloyeji maɓɓe hen saabu si woni ɗo a soodani awdi ko be jaaha ɗo ha Kidira no maréchage en ni walla jaaha ha Tamba <hesitation> <hesitation> si tawi

a nawnaɗo de haade taw on yaahade wiye mbaɗemo évacuer nawemo Tamba tawan ko be woda ɗo o fuɗɗori hay o arde Goudiri <smacks lips> si o yi Sinthiou Mamadou Boubou en tawat ko be woda ɗo o ñawdoton si iwa ɗo ne naaɓe Tamba awa deemal ngal kadi ko ni foti wondude

wallahi

wallay

wallay <noise>

eyyi ko noon tigui andi si a ƴetti herbicide tan ayi ko dulle herbicide ko woni nafaka muɗum ko mba guessa ana wawi ɗum lawlinde herbicide ha nde jaaha mbaɗoya ligguey ma nokku go ɗin herbicide ji ne wodi herbicide ji façon ji ɗiɗi wodi herbicide mo gandanta on ko si a awi mbaɗamo direct anani ko on wiyete herbicide prélevé haade fudde wodi herbicide on herbicide ko a awi an wawi awde yahaa huuɗoko ɓuura <hesitation> jaaluɗi walla won ɗum ara ha huuɗokon heewa e guessa ma he <smacks lips> on wattu aɗa jogui haaju goɗɗo mo mbaɗa on mbaɗa ɗum hen ko ɗum woni herbicide poste levé selectif encore ɗin wodi herbiciji wodi koɗi namdi hen wona <smacks lips> <hesitation> nokku foof nokku batta ɗum par exemple si a ƴetti herbicide mbiyeteɗo herbicide sélectif on herbicide o mon waɗe no hottollo en ni o mon waɗa no ñebbe en ni mono waɗe no guerte en ni anani si a waɗi ɗum han koko bonta donc amma si a ƴetti han on ko herbicide batteɗo et des cultures légumineuse ayi donc on ko ko yiite graminée ko ko ɗum reeni jon on si a ƴetti ɗum si hawri makkari maɗa fuɗi ha ye hakkude a waɗi ɗum an ndi makkarima a perdate ɗum wodi herbicide kadi biyeteɗo nicomaïs on nicomaïs on ko herbicide pour makkari on ana wawi awde yaaha makkari maɗa o hebma koppi mbawa ɗum wadde hen huuɗoko maaya makkari ma yaaha on herbicide no wodi sa ƴetti to to herbicide maaro wodi herbicide biyateɗo ribice on kadi na wodi on kadi herbicide biyateɗo ribice on kada ana wawi awde ya haa maaro ma heeɓa nokku on wttu a heeɓorani aɗa jogui caɗele mbaw pour gargol lawlina ana wawi ɗum wadde hen anani lawli na ɗum ɗi herbiciji ɗi goodi amma nan ne wodi herbicji ɗi gandanta kadi malgré ko herbicide postelevé kono ɗum koto huuɗo par ce sa ƴetti herbicide prélevé wona pour <hesitation> jawdi ndi tan ko hay wona pour <hesitation> leɗɗe ɗe tan ko gawɗa ko ko hayyi huuɗoko kon ko hoɗum woni nafaka muɗum si a aw si a gaari a awi a pompi donc kala ko way ino ko fuɗata ni no huuɗo ni ɗi waara ɗum kono awa trin accude pour a duulima lawli e jalluɗi ma ne ɗon pompa ɗum waarat jaaluɗi ma ɗi oɗa herbicide biyateɗo postelévé: o ɗum wayno kalassi en ni ɗi wiye kalass ɗi wiye filtre on herbicide ko hoɗum woni nafaka muɗum guessa ma ne wawi yaade ha huuɗo mawna ganda an kam pellitɗo o kam

a pompi mo tan obo wara huuɗoko ha laaɓa pos wanata tan ko suuma ni on suman gara jokka gollemaɗa ko ɗum mbimami si tawi woni ko jalluɗi tan no waara ɗum no waarta huuɗoko ni ko noon warta jalluɗiɗi on ko si tawi guessama a lawli foof jo ko heddi ha gawa hay garɗa tan yeehi ha huuɗoko mawni ha joni a wawani hen wadde awdi maɗa ndi ɗabɓa on herbicide pompa mo a pompi mo tan taw ko bo abboto huuɗoko waara ɗum ha laaɓa on suman guessama hen ɗi mbawa hen awde eyyi <breath>

ko noon tigui andi herbicide ɗi abbi kadi nokkuji dal normuji batteɗi par: ce si a faalama wadde herbicide si tawi guessa ma mba wat wona wattu ɓuɓol a waɗi herbicide maɗa a bonni kalis maɗa herbicide ko namdi ko wattu ɓuɓol wattu ɓuɓol baɗa herbicide maɗa ɗon mbo jagga joni wodi herbicide ko ɗon ɗum bima wodi herbicide mo gandanta ko ta huuɗo fuɗani mbawa ɗum wat ɗum woni herbicide no biyeteɗo anani wodi herbicide biyeteɗo * wodi biyeteɗo * anani ɗum foof ko hen watte hen joni si a gaari a awi guessama mba ne hen on wattu ana andi kay huuɗo ala hen mbaɗa hen herbicide maɗa balɗe capan tati a sohlani arde hen guessa ma ba a huulani <hesitation> huuɗo montamo hen timmi lewru han ko ɗum addi hay minen he recherche min mbaɗonno ɗum a awi wona balɗe joyyi gara ƴeewa mbaɗa pourcentage huuɗo hen o <hesitation> temedere foof ko hono foti balɗe sappo e joyyi balɗe nogas ha balɗe capan tati ɗon on suman herbicide ma o fugqi dal huɗo o fuɗɗi arde ana wawi arde ndeewa huusini on herbicide e <smacks lips> dara mun wodi herbicide biteɗo kalas on kalas walla fini* on ko hoɗum woni nafaka muɗum an a ala moyen ji pour mbaɗa gar an a ala moyen ji pour traite a ala moyen ji pour mbaɗa hussinde gawa joni a andi kay guessa ma ba guessa ba huuɗoko mawni ana wawi awde miira gawa hen tan dewna hen herbicie o foof maaya tu maayi te jalluɗe <hesitation> guimmima herbicide o joni parce on herbicide koko fuɗi ko o watta ko woni différence mumen o oɗa ko si fuɗi wara ɗum oɗa noon ko haɗata ɗum fudde eyyi

eyyi

wallay

ko noon tigui welnude haalama wallay ɗum heɓi kam hikka tigui mino yi bureau amen wodi jardin gonɗo ɗo heeɗo mairie Goudiri ɗo

no Ousmane Seydi en ni Moussa Konde en ni ɓe foo mi yeehi e jardin ji mumen ha Fadiara en foof mi yahay jardin ji mumen jo mi natti e nder jardin he tawmi mawɗo debbo o omo ƴetti herbicide omon waɗi e arrosoir boon pompe pa <hesitation> mentongaji makko tamate makko ayi e nene oɗe ɗum wona produit woni ko herbicide woni

gomɓe pour deemal ɓe minen jawni saw to pelepti bino anduno siko agent eaux et forêts na ɓorni galon je muɗum mamo hetto ɗum

arno ɓorni blouson muɗum o yettotono tan o soɗoyto o totat ɗum junggo kono waynon ko ndemoɗo kay andi ko waɗi probléme o ndemoɗo ayi ndemoɗo no maɗa ni min wende saabu min ko batmi concours am jaami pour janggoyde deemal

ayi andi ɗi waɗano ho gandal ala hen ɓe ɗi wodi gandal gongal hen <breath> bimi bo ɗum ɗo sa waɗi ko a perdinate tan wona na heeɓa goɗɗum ɗi wawi kada warde ko baɗɗa hen ko heureusement ko wallimo herbicide mo gandanta

andi ɗum économiquement ngaalu ala hen eyyi

wallay

wallay